E Zimbabwe abafundi bayakhuthazwa ukuthi babe lolwazi lwama khompiyutha ukwenzela ukuthi bahlaziye badingisise ulwazi izingwalo abaselazo sesisebenzisa zona ama khompiyutha okudinga ulwazi.

Abantwana ezikolweni sebefunda imisebenzi yezandla ezabaphathisa kwelakusasa, njengoba imisebenzi ingasatholakali. Nxa benze amacourse la, bayenelisa ukuzenzela eyabo imisebenzi. Baqhatshe abanye abantu.

Ngesikhathi esesiphila kiso khathesi abantwana sebesebenzisa izidakamezwa ngendlela engaqondile Amapholisa labezempilakahle bayavakatshela ezikolo besiyafundisa abantwana bezikolo zemfundo yaphezulu ngobubi bezidakamezwa empilweni zabo

Abantwana bemfundo yaphezulu babalesikhathi lapha ababuthaniswa khona ndawonye bafundiswe ngokuziphatha kahle njengabafana lamankazana imikhuhlane engabahlasela, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ukuthi zingabangelani empilweni zabo, bafundiswa langemisebenzi etshiyeneyo abangayenza bangaqeda ukufunda.

Abantwana abasafundi mabala kuphela esikolweni kodwa kumele balolonge bafunde lokudlawa kwemidlalo etshiyeneyo. Ukuze baphumelele iqembu kumele lihlale lilolongile lilandela imithetho yomdlalo lowu.

Amaqembu ezinkonzo labantu abazimele bodwa sebavula izikolo endaweni ezitshiyeneyo elizweni lezimbabwe. Lezizikolo zinkulu ngoba ziqala ngemfundo yabancane qha kubuye eyaphakathi kube sokusiyecina imfundo yaphezulu.

Sokulendlela ezinengi zokufundisa abantwana. Eyinye ikakhulu laba asebesebangeni lemfundo yaphezulu bafunda bebodwa bayaphiwa isihloko ngumbalisi beyedingisisa bebuye bafundise abanye. Lokhu kwenza abantwana bethande ukuzibalela ingwalo bebodwa.

Ezikolo, ezibhedlela lemakiliniki sokufakwa amatanka agcina amanzi ahlanzekileyo ukuze kungabi lesikhathi lapho amanzi aswelakala khona.

Bengakaqali izifundo abantwana bayafola, baye lapho abazabuthaniswa khona baqale ngokuthandaza, bahlabele, bafundiswe okwezempilo, baphiwe lemilayezo eqakathekileyo yesikolo.

ababalisi sebesenelisa ukuchazela abafundi ezinye izinto ngokubatshengisa imfanekiso emdulini beseenzisa ama computer lama projector ukuze abafundi bazwisise abakufundiswayo

ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana sokumele bafunde imisebenzi yezandla bahle bathole khona ukuqeqetsha ukwenzela ukuthinxa beqeda imfundoyabo yaphezulu sebelezithupha zemisebenzi etshiyeneyo kungenzakala ukuba bahle beyeqhatshwa ngalezo zithupha

e Zimbabwe kulezikolo ze mission ezitsheyeneyo lapha abantwana abafunda behlala khona lezi indawo zindawo ezakhiwe zavikeleka ukuze abantwana bahlale bekhuselekile bavakatshelwa ngemva kwesikhatshana ngezikhathi ezifaneleyo

ezikolo sokulababalisi abafundisa abantwana ukuhlabela ukuhlabela sokwabonakala kungumsebenzi ongabaphilisa abantwna njalo kumele bawuqheqetshe bathole lonke ulwazi esikolo

Abantwana bonke abafaneleyo bahambe e University e Zimbabwe bayakwenelisa lokhu ngoba esinye lesinye isigodi kule university eyakhiwayo fo kulesisogodi abantwana bayakwanisa ukwenza imisebenzi yezandla kula ama university

Esinye lesinye isigodi eZimbabwe kuleyunivesithi lapho okutholakala khona ulwazi olujulileyo lokuqeqetsha emisebenzini etshiyeneyo. Kulapha okudingisiswa khona ulwazi olujulileyo ngezihloko ezitshiyeneyo. Izindlela zokufunda ezitshiyeneyo. Abanye bafunda besemsebenzini abanye befunda bekhatshana abanye befunda ngokubuya nsukuzonke behlale emakilasini.

IZimbabwe ilezifundazwe ezilitshumi, kuzo lezi zifundazwe kulama yunivesithi atholakalayo, amanye afundisa imisebenzi yezandla amanye njalo afundisa imisebenzi yengqondo enjengokuba ngodokotela, umanjinela.

Abafundi bemfundo yaphezulu, emauniversity, sebesebenzisa omakhalekhukhwIni ukubhaka okuyabe kutshiwo ngumbalisi, bakugcine kumakhalekhukhwini, lapho umbalisi efundisa. Balakho njalo ukusebenza ngamaqembu amancane ukuze bathole ulwazi olwaneleyo.

Ngalezi insuku ezikolweni kwenziwa ama career's day ukuncedisa abafundi bakhethe imsebenzi abangayenza kusasa. Kuyanxuswa ingcitshi zemsebenzi etshiyeneyo ukuthi zizobafundisa ngale imsebenzi.

Abafundi endaweni ezitshiyeneyo bayakhelwa izindlu eziyiziphala zengwalo lapho abathola ukuncediseka ngezingwalo ezitshiyeneyo. Ezinye izingwalo azotholakali lula, kodwa kuziphala lezi bayazithola.